Bayani kan irin yanayin da yafi dacewa don shuka itacen kwakwa a yankunan kudancin Najeriya da keda danshi da zafi, kamar su Niger Delta. Wannan itace na da matuƙar amfani domin ana amfani da ƴaƴansa wajen samar da man gyaɗa, sabulun wanki, da sauran kayayyaki na gida, na sana'a. Da farko ana buƙatan yanayi mai zafi da danshi so. Wato yawan zafin rana ya kasance tsakanin ashirin da biyar ga ma'aunin celcius zuwa talatin da biyar ga ma'aunin celsius. Wannan shi ne yanayin da yafi dacewa da girma da bunƙasar itacen kwakwa. Na biyu ana buƙatar yawan ruwan sama sosai a shekara. Itacen kwakwa ya na buƙatan aƙalla ma'aunin auna tsawon lokaci dubu ɗaya da ɗari takwas, zuwa dubu biyu da ɗari biyar na ruwan sama a kowace shekara. Wannan yasa yankin Niger Delta ya dace sosai domin ya na da ruwa mai yawa fiye da sauran sassan ƙasar. Na uku ana buƙatar ƙasa mai danshi amma ba mai jiƙa sosai ba wato ƙasa wacce ruwa ba zai tsaya ciki ba. Domin itacen kwakwa ba ya son ƙasa mai cike da ruwa da zai haifar da ruɓewar tushen. Ƙasa mai laushi da yashi ya na da kyon shuka. Na huɗu akwai buƙatar hasken rana kai-tsaye itace kwakwa na buƙatar aƙalla awanni bakwai hasken rana kullum Wannan ya na taimaka masa sinadarin talaran shuka da kuma samar da ƴaƴa. Na biyar ma ana buƙatar shishi da a wajen da aka yi shukar ya na taimakawa wajen bushar da danshin da kuma kare shuka daga kamuwa duka da ke shafan ganyayye da ƴaƴansa. A ƙarshe idan aka haɗa waƴannan yanayi wato zafi, danshi, yawan ruwa, hasken rana, da ƙasa mai kyau ga shukar kwakwa za ta yi girma sosai da samar da amfanin gona mai yawa kudancin

bayan kan lokacin daya dace don shuka daga yankin kudu maso gabas ɗin Najeriya kamar Ebonyi Enugu da Anambra wanan yanki yana daga cikin wurare dake da yanayi me danshi da yawan ruwan sama wanda ya dace da girman itacen kwakwa na farko lokacin da yafi dacewa dan shuka kwakwa shine farkon damina wato da mayu wanan lokaci nada mahimmanci dan ruwan sama yana fara sauka amma ƙasa bata cika da ruwa sosai ba wanan ya baiwa shukar dama ta fara dasuwa za a wannan lokaci ruwan sama na ƙaruwa kaɗan kaɗan wanda ke bada dama da sabon tsuro ta samu ruwa akai akai ba tare da zaizayan ƙasa jiƙa da yawa ba wannan na temakawa shuka wajan gina tushen da zai tsaya da karfi wanda shine ginshiƙin girman kwakwa na biyu a wannan lokacin ne yanayin zafi da danshi ke daidaita yanayin zafi tsakanin ashirin da biyar zawa talatin ma'unin celsius yanada mutuƙar anfani ga cigaban kwakwa musamman a matakin farko na girma haka kuma lokacin damina ina rage aikin ban ruwa ga manomi dumin ruwan sama isar da ruwa da shukar ke buƙata wanan yana temakawa wajan rage kashe kuɗi da aiki me yawa na uku ana iya tanadar da taki sauran sinsdarai kafin lokacin daminar faraɗa kasa dan tabbatar dacewa shuka ta samu abincin da take buƙata domin saurin girma a karshe shuka shuka kwakwa a farkon damina a yankin gudu maso gabas na nanjeriya yana bada dama me kyau da shuka ta kama da sauri tayi karfi da ƴaƴa cikin lokaci wanan lokaci ya fi kyau yanda tsakiya damina ko lokacin rani inda ruwa ke yawan yi yawa ko kuma yakan yi ƙaranci

Yankin arewa maso gabas Nanjeriya kamar jihohin Barno da Yobe na fuskantar matsalolin fari da kuma yaɗuwar hamada, waɗannan matsaloli na shafar noma itatuwa irinsu kwakwa, yanda ke buƙatar danshi da ruwa me yawa, dudda haka akwai hanyoyin da manoma zasu iya bi domin rage illar wannan yanayi itacen kwakwa, na farko: Zaɓn iri me jure fari da zafi, manoma su tabbata suna amfani da irin kwakwa da aka sarrafa domin jure zafi da tushe me zurfi da ke iya samun ruwa daga ƙasan ƙasa, kuma baya buƙatar ruwa sosai kaman sauran nau'ikan kwakwa. Na biyu: Amfani da hanyoyin ban ruwa na zamani, ana iya amfani da ban ruwa kaɗan kaɗan kai tsaye zuwa tushen shuka, wannan hanya ce mai sauƙi kuma me amfani a inda ruwa keda ƙaranci domin tana hana asarar ruwa. Na uku: Rufe ƙasa da kayan shuka, a shimfiɗa busashshen ganye ko ciyayi a kusa da tushe na shukar kwakwa domin hana ƙasa bushewa da sauri, hakan na taimakawa wajen kare danshi da kuma hana zafi shiga ƙasa kai tsaye. Na huɗu: Dasawa da shiri a lokacin damina, manoma su shuka kwakwa ne a farkon damina, lokacin da ruwan sama ke sauka daidai, wannan yana bada damshshuka ta kama da ƙarfi kafin fari ya dawo. Na biyar: Inganta ƙasa da taki na gargajiya, amfani da taki daga dabbobi ko busassun ganye yana ƙara inganta ƙasa, taimakawa shuka, girma cikin ƙoshin lafiya, duk da ƙarancin ruwa a ƙarshe ta hanyar amfani da waɗannan hanyoyi manoma yankin Barno da Yobe zasu iya rage matsalolin fari da yaɗuwar hamada tare da tabbatar da cewa itacen kwakwa na girma cikin lafiya kuma yana bada amfanin da ake buƙata.

Fa'idodi da kalubai da ke tattare da noman kwakwa tare da wasu shuke-shuke kamar cocoa ko ayaba a wuri guda da farko ga wasu daga cikin fa'idodin wannan hanyar na ɗaya ƙara yawan amfanin gona manomi zai iya samun riba sama da shuka guda a cikin lokaci ɗaya idan kwakwa bata fara bada ƴaƴa ba coco ko ayaba na iya samar da kuɗin shiga a wurin guda na biyu ana amfani da fili sosai ba tare da ɓarna ba kwakwa tana girma tsawo um coco da ayaba kuma suna rike kasa wannan yana hana ciyawa girma yana rage wahalar gyara gona na uku coco da ayaba na iya amfana da inuwa daga itacen kwakwa wanda ke rage zafi da bushewar kasa a wurarenn da rana ke yawan haskowa da ƙarfi amma duk da wannan fa'idodin akwai wasu kalubalai na farko gasa tsakanin shuke-shuke wajen ruwa da sinadarai kwakwa da coco ko ayaba duk suna bukatar ruwa da taki sosai kuma hakan na iya haifar da karancin abinci na ko wane shuka idan ba'a kula ba na biyu kulawa nada wahala ko wanne daga cikin ɗannan shuke-shuke na da irin kulawarsa idan ba'a tsara noma yadda ya kamta ba zaiyi wahala a sarrafa su gaba ɗaya na uku yawan yaw... yawan kamuwa da cututtuka ko kwari idan ɗaya daga cikin shuke-shuke ya kamu da cuta yana iya yaɗa ta cikin sauran dake kusa dashi a karshe shuka kwakwa tare da coco ko ayaba hanya ce mai amfani wanda zata iya kawo riba mai yawa idan aka tsara ta da kyau amma tana bukatar ilimi kula da tsara lokaci da abinci don tabbatar da nasara

Hanyoyi da manoman ita cen kwakwa a sassa daban-daban na najeriya zasu iya amfani dasu domin samun tallafi ilimi da kasuwa don bunƙasa noman su da kuma samun riba mai dorewa da farko akwai aikin sabis na bada shawarwari wanda aikin ana samunsa ta ofisoshin noma na jiha ko tarayya don jami'an horarwa da kwararrun manoma ke ziyartar kauyaku suna koya wa manoma sabbin dabarun noman kwakwa yanda ake yaƙi da kwari da kuma yanda za'a sami ƙarin amfani daga gonar na biyu akwai damar samun bashi ko tallafin kuɗi daga gwabnati ko bankuna suna bayar da bashin noma ga ƙaranci ruwa ga manoma musamman wanda suka haɗa kai ƙungiya don haka yana da kyau manoma su haɗu su kafa ƙungiyoyi ko ƙana nan haɗin gwiwan noma domin hakan yana sauƙaƙa samun lamuni shirin gwabnati na uku kuma akwai kasuwa manoma zasu iya shiga ƙungi ƙungiyoyin kasuwanci ko haɗin gwiwa da masu sarrafa kayayyakin kwakwa kamar mai ɓawon kwakwa ko zuma sannan akwai kanfononin cinikayya dake siyan amfanin gona kai tsaye daga gonaki a ƙarshe gwabnati da ƙungiyoyin farar hula suna shiryawa manoma horarwa nuni da tarurruka don ƙara musu ilimi da dabaru don haka yana da kyau manomi ne ya kasance me halattar irin wa innan taro don haka ta hanyar neman shawara daga masana shiga ƙungiya amfani da bankin noma da amfani da bayanai daga yanar gizo ko wayar salula manoman kwakwa zasu iya samun riba bunkas.. bunƙasa harkan noma da kuma samun kasuwa mai ɗorewa

Um Bayani kan damar da ke cikin kasuwancin man kwakwa da sauran kayayyakin itacen kwakwa a nageriya tare da kalubalen da ke tattare da wannan sana'a da farko akwai babbar dama a kasuwar nageriya nageriya na daya daga cikin kasashen da ke amf amfanin kwakwa sosai wajen girki sarrafa sabulun wanki sabulun wanka man shafawa ma'adanan masana'antu wannan yana nufin akwai babbamn bukata acikin gida wanda kebada daman samun girba me yawa na biyu ana samun karin dama ta fitar da kaya zuwa kasashen waje kasashen africa ta yamma da turai na bukatan man kwakwa da sauran kayayyakin da ake sarrafawa daga kwakwa kamar bawon kwakwa kwakwa busashshe da zaren igiya wannan yana nufin idan an inganta noman da sarrafawa za'aiya futar da kaya domin samun kudin waje na uku akwai damar kirkiran masana'antu da ayyuka daga gonar kwakwa zuwa wajen tace man akwai damar samar da ayyuka da matasa da mata acikin gida da kauyuka amma duk da haka akwai kalubalai na daya rashin isashshun kayan sarrafawa yawancin manoma basu da injina ko kayan zamani da tace man da kyau hakan yana rage inganci adadin man da ake fitarwa na biyu rashin samun hanya kasuwa kai tsaye manoma da dama basu da damar kai kayansu kai tsaye zuwa kasuwa sai sunn dogara da yankasuwa masu cin moriyar gurgunta farashi na uku matsalar ajiye kaya da sufuri rashin ingantattun hanyoyi da wuraren ajiya ajiye nasa man kwakwa ya lalace ko ya samu asara kafin ya kai kasuwa a karshe kasuwan man kwakwa da kayayyakin itacen kwakwa na da gagarumin dama a nageriya amma ana bukatan inganta noma sarrafawa da kasuwanci ta hanyar amfani da kayan zamani kafa kungiyoyi samun horto da kuma tallata daga gwabnati da kungiyoyi masu zaman kansu